Mabhisiketsi emachahonzi, mahewu epfuko, serevhita, maputi, nyimo, upfu hurimukapepa, nzungu nemaputi anekari.

Motikari yebhuruu. Munhukadzi ari kufamba akapfeka nhumbi dzitema nedzichena. Akapfeka shangu dzitema dzine pasi pachena. Tara yakagadzirwa yakachena.

Michero yekudya yakarongedzerwa mumabhasikiti, michero iyi inosanganisira maapple maranjisi. Maeporo aya aneruvara rwakasiyana mamwe matsvuku mamwe ndeegirini

Munhurume akapfeka ngowani. Mota dzirimumugwagwa. Mota ichena. Munhurume akapfeka zveyero aripahwindo remota. Denga rakachena risina makore.

Dutavanhu rehurumende reZUPCO rine vanhu pafafitera pane munhu akapfeka nguwo chena nenguwani chena dutavanhu iri riri mutara yakagadzirwa.

Munhukadzi anehembe inemavara akawarira saga richena arikutengesa tsangamidzi, amai vakabereka mwana wavo varikufamba, motokari ichena irimumugwagwa.

Miti midiki inemashizha akasvibira uye mamwe akachenurukira. Pasi panevhu rakachenerukira, pane huswa hwakaoma uye humwe wakasvibira, Kagoronga.

Munhukadzi arikufamba akatakura zvinhu mumusoro. Munhurume akamira. Motikari nhema iri kufamba mumugwagwa wakagadzirwa. Miti miviri.

Mapepa ekurasirwa marara akabvaruka ari mujinga memugwagwa ava kupfachukirisa mapepa emarara pasi. Munhurume ari kufamba.

Butsu dzevana vadiki dzirikutengeswa dzakawanda. Hembe dzakawunganidzwa dzirikutengeswa. Munhu akatakura pepha ritema, munhu kadzi akagarapasi akapfeka kepesi, jurahoro.

Munhukadzi ari kufamba akatakura pepa bhegi ane musoro mutsvuku. Mumwe munhukadzi ari kufamba akafuratira ane nguwo yekumusoro ichena. Chivakwa chemuHarare chakareba. Miti.

Mutambi webhora rekiriketi ane ganda chena akapfeka nguwo tsvuku yakanyorwa pamberi kuti Zimbabwe ine shiri yacho yeyero akavhara muromo ayine chemuhuro chesirivha.

Mavhu akachenuruka. Uswa hwakaoma, muriwo wakarimwa, miti yemijarakaranda ine maruva ayo, jurahoro, miti imwe ine mashizha akasvibira.

Mashizha akasvibira akareba. Zvinokweshesa mazino, chigubhu, chidziro. matombo ekuvakisa. Tsoka yemunhu yakapfeka shangu nhema.

Muti une mashizha egirinhi nemaruva eyero. Pasi pane mashizha akaoma nehuswa hwakaoma. Munhurume ari kufamba pevhimendi nezvivakwa.

Chigaba chechimwiwa chesimbi chitema chakanyorwa nerunyoro ruchena nerutsvuku. Parunyoro rutsvuku chakanyora kuti coca cola parunyoro ruchena chakanyora kuti chinwiwa chiriumu chinenge chine mukwava.

Musika pakagadzirwa a nemapuranga. Pakarongererwa mabhanana nemaepuru. Munhukadzi akatsiga bheke mumusoro. Munhurume arikuisa ruoko kuhomwe yake.